Halkaan waxaa ka muuqdo miis ay saaran yihiin saxan cad oo ay ku jirto ukun iyo suugo cagaaran saxan jabaati uu ku jiro wuu saaran yahay

Halkaanw axaa yaalo baasto suugo iyo sabaayad jarjaran

Waa school waxaa jooga wiilal wata shaati cadaan

Waa kunta ku jirto saxan waxaa dusha ka saaran qudaar cagaar ah

Waa saxan kujiro cunto

Waa meel iskuul ah oo caruur ay banoon ku dheelayaan wadato xanaanada cad cad iyo buumiayal cadcad mi

Meeshaan waxaa ka muuqdo kuraas la xayisiinayo

Waa kareen midabkiis yahay madow

Waa nin iyo caruur badan

Waa school waxaa jooga niman wataan shaatiyo caddaan

Meeshaan waxaa joogo niman tukanayo salaad oo ku jiraan masaajidka

Waa laami midabkiisii yahay madow waan laba qaybood

Waa keek midabkiisu waa madow iyo caddaan

Meeshaan oo meel waddo ah waxaan marayo nin wata shaati qaxo oo ay su-aal buluuga waxaa ka dambeeya boor ganacsi

Waa naago xijaabo wato qol fadhiyo

Waa garoon waxaa jooga niman dhulkooda waana cagaar

Waa guri banan kiisu waa intaro loog

Waa school waxaa iskugu imaaday niman

Waxaa meshan ka muuqda jiingado gaduud iyo cadaan ah

Waa guri dabaq ah aad udheer

Waa guri waxaa yaalo misas iyo kuraas

Waa naago aroos tumaayo

Waa biizo midabkeeda guduud

Qol jiif ah waxaa yaalo sariir

Meeshaan waxaa joogo wiilal

Meeshaan waa meel caro gaduud ah oo ciidan lagu tababaraayo

Waa carwo waxaa yaalla dhar nin ayaa taagan

Halkaan waa meel jaale iyo cadees ah

Halkaan waxaa yaalo miis midabkiisa yahay cadaan iyo cadees

Waa guri albaabkiisu yahay madow

Meeshaan waxaa taalo canbuulo

Halkaan waxaa ka muuqdo nin qabo isku joog buluug iyo koofi jaalo ah waxa uuna ka shaqaynayaa mashiin

Halkaan waa qol midabkiisa waa kafee

Waa school waxaa jooga gabdho waataan xijaabo jaalo

Meeshaan waxaa fadhiya inuu wato sud dambas ah iyo shaata caddeysa oo dad horfadhiya oo u qudbeynayo la hadlay

Waa waddo laami ah oo ibaro oo qofna uusan miraynin hargeysa ka jiro kama ganacsi ah oo ku hordhagan boorar

Waa bac bac cadaan ah

Waa dabaq dheer oo madow iyo guryo kale iyo geedo

Halkaan waa sawir kamuuqdo labo ari

Waa carwo waxaa ii muuqda saakooyin dumar

Waa qudaar liin cambe saytuunka timirta

Waa kafee iyo shuwaarmo nin ayaa cunaayo

Waa naago oo gaalo ah oo aan isturneyn

Halkaan waa meel maqaayad ah waxaana ka muuqdo rag badan oo taagan waxaan hortooda ahaaday miis ay gudaha ku jiraan rag shaqo hayo

Waa labo kabood oo midabkooda yahay cadays

Waa meel beer ah waxaa ka baxayo geedo

Waa farmaso waxaa lagu iibinayaa daawo

Meeshaan oo meel jaraan jar ah waxayna u dhaxeysaa laba darbi darajada oo cadaalad daweydar bil waa madow

Waa kawaanka hilinka lagu qalo

Waa niman ka shaqeynayo meel ay dhismo ka socoto

Halkaan waa carwo dharka wiilasha ayaa yaalo

Waa geel ay saaranyihiin lavo gabdhood

Waa nin iyo naag heesaayo

Meeshaan waxaa yaalo nool caddaalad baalgudud ah waxayna yaalaa meel bar ah

Waa hool kuraas ayaa yaalo

Hal kan waxaa taagan niman dhar cadaan wata

Meel laami ah waxaa taagan baabuur badan oo isku eg midkood yahay caddaan iyo dhex taagan laamiga

Waa qol isbitaal sariiro yaalo

Meeshaan waxaa joogo niman badan wuxu wataa ninka usoo horeeyo koofi cad

Waa qol vip ah waxaa dhex yaalla fadhi iyo miisas qurxan

Waa gabdha imtaxaan galaayo waxaa kor taagan macalin

Meeshaan waxaa ka muuqdo cafee

Halkan waa istibaal waxaa taalo

Waa armaajo cagaar ah waxaa saaran kareen badan

Hal kaan waa Dugsiga quraanka

Halkaan waxaa ka muuqdo saxan cad oo ay ku jiraan bur suwan iyo digir iyo jibsi iyo yaanyo ansalaato saxanka waxaa garab yaalo qaado fargeeto ah

Waa meel wado ah geedo waaweyn ayaa kabaxaayo

Meeshaan waa hool ay yaalaan kuraas

Waa iimuuqdo labo nin oo wataan cimaamado guduud ah

Waa nin wato shaati iyo funaanad cagar

Meeshaan waa hool waxaa joogo niman iyo naago badan

Waa meel banaan waxaa iskugu imaaday niman

Waa meel dhisme ah ka socda

Waa saxan waxaa ku jira canjeero iyo hilib

Waa meel lagu iibinayo allab ta macuunta ah

Waa meel ay fadhiyaan niman baranaayo kumbiitaro

Waa labo nin wato suud iyo shaati madow iyo guduud ah

Meeshaan waxaa ka muuqdo weelka doorshaha lagu dubo

Hal kaan waxaa iiga muuqda nin xanuun san

Meeshaa waxaa taagan naago

Halkaan waxa lagu karinayaa xalwo

Waa sariir wareeg ah waxaa ku fidsan go cadaan ah